Omukono gw'omuntu gukwatsire akakopo karikutukura omu gwa bumosho na ogundi mukono gukwatsire akafundikizo kaako kakopo k'erangi ya kinekye kandi hariho sigiri etekyireho esafuriya erimu emboga z'erangi ya kinyaatsi.

Emotoka nyingi Kandi z'ebika bitari bimwe na bimwe zimwe eziswangiire ezindi eziriyo nizipakira ebintu ziri aha kolansi nizigyenda Kandi omu rubaju rwezo motoka harimu ebizimbe nana emiti y'amashanyarazi

Engaro y'omuntu ekwasire akakyebezo akubakyebeza endwara eya covid19 Kandi ako kakyebezo kariho akagorozo kandi akakyebezo kiine akafundikizo kerangi erikutukura

Omukazi omwe ajwaire emyenda erikwiragura ,ayekwatsire aheitama ,ashutami aharubaju rw'abaana babiri bajwaire emyenda ya mutare ,omwe abyamire ahansi ayeshagwiire engaro agarami Kandi ondiijo ashutami atsimbire emikono ahansi.

Emotoka emwe y'erangi erikutukura kandi nana endiijo y'obukuubo bwatakisi eri aha rubaju rw'eicundiro ry'amajuta kandi aha rubaju rw'emotoka erikutukura hariho omushaija wa bodaboda arikuvuga pikipiki naahingura

Abashaija babiri beemereire aha miryango y'akaju bombi bajwire enkofiira omu mutwe omwe akwatsire enkoni omu mukono gwe gwa buryo ondiijo akwatsire akantu kaine amooya omu ngaro ye ya buryo

Omushaija omwe ajwaire empare y'erangi erikwiragura, akwastire emishuburo ye omu mukono gwe ogwa buryo endiijo agiheekire aha eibega. Kandi ariyo naagyendera aha motoka y'erangi erikwera n'omushaija wa boda ajwaire emyenda erikwiragura.